Paɣaba anahi n ʒɛya ŋɔ paɣaba ayi nyɛla ban ʒi kpalaŋ bi zuɣuri ni paɣa yino nyɛla ŋun ʒi baskɛt ka di nyɛ zaɣ vakaɣali tia n nyɛ din ʒɛ bi luɣuli ni ŋɔ mɔri n ʒɛya ŋɔ paɣa yino nyɛla ŋun gbubi kpalaŋ o nuuni ka kpabi bia ka yino gbubi katawiya o nuuni

Salo n laɣam ʒiya ŋo ka shab nyɛ ban yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga sabila ka pili zipili nuɣso ka so yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbubi pai o nuuni ka yino nyɛ ŋun tamya sa ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o luɣuli ni

Paɣa ni bihi n ʒɛya ŋɔ paɣa maa nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣ sabinli ka kpa ninkpara ka yino nyɛ ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuhi laɣam taba ka bi piri namda ka yino nyɛ ŋun zaŋ o nuhi kaavuli paɣa ŋɔ sheeni ka piri namda

Palli zuɣu n boŋo ka gamo niŋ chɛchɛ n doya ŋo namda n doya ŋo doo nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga ʒiɛ ka di niŋ zaɣ sabinli sabinli ka o gbubi foon n ŋmahariba bihi ayi n ʒɛya ŋo ka bi kpabi baaji nima ka yɛ liiga dozim

Paɣa n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbuni bin o nuuni teebuli n ʒɛya ŋo foon n pa di zuɣu ŋo fulaawaasi n tamya ŋo diriti n yiliya ŋo

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ shab nyɛla ban yɛ liiga piɛla ka so chinchini ka bi ʒɛ ŋarim gbuni zoli n do bi nyaangi ŋɔ ka bi zaŋ gbambili nuɣso ni zaɣ vakaɣali n zali bi tooni